N yɛ ninsali nima ka bi gbubi binkɔbigu n wɔɣɔ Zuɣusaa ka bi ahɛb gbubi dari ka bi shɛbi bobi tani piɛla bi zuɣuri ni ka Shɛbi wuɣi bi nuhi Zuɣusaa ka yɛ tihi ka di zan za bi yɛanga ka bi Shɛbi gbubi ƒoon nima.

N yɛ loori ni ma ka di chɛna ka tihi ka di zaya loori sabila loori ʒɛhi ka yɛ trafficki ka ninsali nim bɛ loori maa puuni.

n nyɛla ninsali nima dabba ni paɣaba ka nyɛ moto nima ka nyɛ loori ka nyɛ ninsal nima ka bi nɛ Loori maa ni ka nyɛ ninsal nima ka bi ba moto ka nyɛ bin gbubi takari gbana ka ninsal nim panpa dizuɣu

N nyɛla Paŋa ka o ʒiya o yɛla chinchin niɛma ka ʒi kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka tahapoŋ tam teebuli maa zuɣu ka suu pa teebuli maa zuɣu ka chɛrigi pa teebuli maa zuɣu ka kuriga

N nyela daadam ka bɛ wari dikala waa ka shɛb ʒiya ŋmeri lunsi ka pili zipili sabila ka gba ye dikali nɛma paɣabi maa sola ti kali baatooronima ka pili ti kali zipilisi ka kom do bɛ nyaaŋa ka tihi za bɛ nyaaŋa.

N nyɛla ninsal nima ka bi gbiri tingbanni ka maʒina ʒɛ bi sani ka shab ʒinʒi zuɣusaa ka shab kuriya tumdi tuma ka gbubi shoovul ka shab yɛ liiga sabila ka shab yɛ liiga griin ka shab yɛ liiga yɛlo nima ka shab ʒɛ zuɣusaa ka gbubi tahali

N yɛla daadama ni zaya ka yiɛ nɛn piɛla ka doo gbubi dɔɣu o nuu ni ka gbubi koliba ka bi zaŋ yiɛsuhirigu kpankpa o noli ka Paɣi yiɛ yingokɔrisi ka piri baŋ piɛla o nuu ni di yɛanga ka MTN nim tuuta ka di saya.

N nyɛla ninsal nima ka bi gbubi zahama ka di bɛ gbambihi ni dabba ni paɣaba shab sola chinchina ka shab so jinjɛma ka shab pili zipiliti ka shab bob bobsi ka paɣa maa yuundi o nyaanga

N nyɛla paɣa ka o ʒi tingbanni ka gbubi bia ka kuhura ka dabba ayi ʒɛya ka yino ŋmaaro foto ka yino gbaya ka bihi ayi ʒɛya n nyaɣa baaji nima ka yɛ shikuru niɛma nima ka chɛchɛ do tingbanni ka moto do tingbanni

N yɛla daadama ni zɛya shɛba zɛmi ka shɛba gbaya ka so doya ka yɛ ni auriti ni doya ka yɛ baaji mi doya bi puli la zipiliti ka yɛ baaji ka pitɛri o nu suriti ka piri buuti nima ka yiɛ nɛɛn chichɛra chichɛra ka piri namda sabila.